ampahana pety voalohan'y kasety anankiray misy tsanganan'ny anakoroanydray lehibebeny iray kely kely ltsanganan'i lehibebe misy lohateny iray lehibe sary lehibe aho dia ho akaikin'ile sary lehibe aho misy famitianana kely an'le zavatra mitranova ao amin'ilay lohateny dia letsanganana ray kely aho misy lohateny kely maromaro saro maromaro

Antontana lamba landy maromaro izay aranty amidy eny amin'ny mpivarotra azy, misy lokony maro, karazany maro sy karazana lamba maro ihany koa. Eo akaikindry zareo misy kopy gasy vita amin'ny vy.

Toeram-pisakafoanana anankiray izay tsy misy olona ao anatiny. Ny rindriny dia miloko fotsy ny tapany ambony ; ary volontany ny tapany ambany. Misy seza sy latabatra maromaro ao anatiny ; ary ireo seza sy latabatra ireo dia samy vita amin'ny hazo sy vy avokoa.

Fiangonana anankiray, tsy fantatra hoe antokom-pinoana inona no misy an'ity fiangonana ity ; fa vita amin'ny simenitra sy biriky ilay fiangonana. Ny zoron'ilay izy no misy biriky, dia ilay lafiny amin'ilay trano no voalalotra simenitra.

Ankizilahy kely anankiroa mifampitantana. Ny anankiray tsy manao akanjo ambony fa ny anankiray manao akanjo ambony dia zokiny. Mety mpirahalahy angamba izy ireo raha ny fijery azy satra mifampitantana raha ny fijery azy satria mifampitantana zareo dia miara-mandeha amin'ny toerana iray be fasika. Mety amoron-dranomasina nefa misy diana fiara ilay lalana andehanany.

Fiara fitateram-bahoaka iray mifanao aloha sy aoriana amina fiara kely. Ilay fiara fitateram-bahoaka dia fiara fotsifotsy misy tsipika manga sy volontany atỳ ambany, dia tsipika volontany ary ambony, dia mitondra ny laharana dimapolo ambizato.

Mpivarotra voankazo iray ahitana akondro maro karazana mihantona eny amboniny. Misy lokony karazana ihany koa Ilay akondro misy mena, misy volontany, misy maitso ary misy mavo. Ny ety ambany kosa tazana dia karazana voankazo hafa toy ny mananasy, ny manga.

Arabe iray ahitana : fiara miantsona ny sisiny, fiara miantsona anankiroa ny mifanao aloha sy arina no tazana avy etỳ amin'ny sisiny ankavia ary avy ery amin'ny ankavanana kosa ahitana fiara fotsy anankiray izay mandeha ao amin'ilay arabe.

Eo alohan'ny vavahadin'ny sekolim-panjakana iray eny Ampasanimalo misy olona maromaro mivory. Raha ny ankabeazan'ilay olona tazana aloha izany dia tanora no betsaka dia raha ny fijery andry zareo dia : na olona handeha hianatra zareo ireo na miandry hiditra handeha hanao fanadinana.

Ampahan'ny pejy ny gazety anankiray misy tsanganana telo dia lahatsoratra anankiray no eo amin'ilay tsanganana telo, misy sary anankiray eo am-povoany dia ny lohatenin'ny lahatsoratra hoe "niova paikady ny fitondrana."

Efitrano fisakafoanana iray miloko mavomavo ny rindriny ary ny rindrina avy ary amin'ny ankavanana dia misy sary hoso-doko anankiroa miantona, ny latabatra sy ny seza dia vita amin'ny hazo avokoa.

Ampaham-pejy voalohany gazety anankiray misy tsanganana anankitelo. Ilay ampovoany lehibe indrindra amin'ilay tsanganana dia misy sary lehibe sy lohateny lehibe ary amin'ny farany ambany dia misy dokam-barotra anankiray izay mameno ny ateviny ilay pejy rehetra ; dia ny amin'ny sisiny anankiroa misy tsanganana misy sary kely sy lohateny kely maromaro.

Vorondolo anankiray eo am-panidinana. Izy ity moa izany dia ilay karazana vorondolo ilay tsy misy sofiny ireny fa ny somary mahagaga amin'ity sary ity dia amin'ny andro antoandro no nalaina ilay sary nefa ny vorondolo tsy matory fa manidina.

Rovan'i Manjakamiadana tazana avy etỳ alavitra. Tazana eo ambanin'ilay rova ilay soratra iray fotsifotsy ngeza be mivaky hoe : Antananarivo. Tazana eo akaikiny eo ihany koa ny fiangonana vato lehibe izay eo Andohalo.

Fiarakaretsaka maromaro no miantsona amin'ny sisin-dalana avy aty amin'ny ankavanana. Anankiefatra ny fiarakaretsaka tazana mifanao aloha sy aoriana. Dia avy aty amin'ny sisin-dalana, ankavanan'ilay fiarakaretsaka, misy olona maro mandeha an-tongotra.

Ampaham-pejy voalohan'ny gazety anankiray ahitany sary maromaro, ny eto amin'ny tsanganana voalohany misy sary iray lehibe dia ny eo amin'ny tsanganana faharoa no misy sary kely.

Fiara mandeha eny amin'ny lalana eny Akorondrano raha ny fijery an'ilay toerana. Fiara anankitelo zareo no tazana eo amin'ny sary, mangamanga ilay eo amin'ny farany aloha, menamena somary volotany ilay eo afovoany, dia fotsifotsy volondavenona ilay any aoriana.

Ampahany pejy anankiray amin' ny gazety anankiray misy tsanganana telo no tazana. Ny tsanganana avy eto amin' ny ankavia misy dokam-barotra maromaro, ny tsanganana eo am-povoany misy lahatsoratra maromaro ary ny tsanganana avy aty amin' ny ankavanana dia misy sary maromaro.

Sary anankiray efa talohaloha, sarina mpianakavy. Mbola mainty sy fotsy ilay sary fa tsy misy loko. Misy rovitra ilay taratasy nisy an'ilay sary dia mampizara roa an'ilay izy eo afovoany. Sarina mpianakavy no hita eo amin'ilay izy.

Dragona maitsomaitso misy kirany ny vatany iray manontolo. Lava rambo, miolana ny rambony, manana elatra anankiroa, menamena ny lokon'ny elany. Misy tongotra anankiroa, mijery ambony.

Vahoaka be dia be mivory eo anoloana trano anankiray misy rihana raha ny fijery ny endrik'ilay trano dia mety trano fianarana angamba izy ity, ary raha ny fijery an'ilay toerana misy an'ity trano ity dia mety toerana somary any Ambanivohitra izy io.

Ampahan'ny pejy voalohany gazety anankiray. Ny tsanganana voalohany tazana dia misy lohateny iray lehibe izay mivaky hoe : "mpirahalahy manambady mpirahavavy, nitovy andro, nitovy ora, nitovy ny toerana nahafatesana".

Goavy maniry goavy dia angamba raha ny fijery azy ity, any toerana ambanivohitra be anankiray ilay izy no maniry ; tazana ao ambadika no nisy tanimbary sy tanàna kely ery alavitra be ery dia eo akaikiny misy omby miraoka vilona.

Ampahan'ny pejy voalohany gazety anankiray avy aty amin'ny ankavia dia ahitana sarina lehilahy iray dia misy soratra eo akaiky hoe : "solombavam-bahoaka kalaza amin'ny haiady, ny anaran'io lehilahy io dia Andriamiarivolamena Liva Zavamanitra".

Trano anankiray, trano lehibe izay mbola eo am-panamboarana. Namboarina tanteraka amin'ny simenitra ilay trano ary amin'ny fomba moderina no nanamboarana azy. Misy lehilahy anankiray manao aron'akanjo tazana ery ambonin'ilay trano. Mpiasa mpanamboatra trano angamba izy io.

Lamba fotsifotsy misy peta-kofehy izay mbola mihidy ao anaty fonony vita amina fonony plastika. Voninkazo menamena misy tahony maitsomaitso no tazana amin'ilay peta-kofehy.

Efitrano fianarana iray any amin'ny sekolim-panjakana. Sekolim-panjakana ambaratonga ambany ilay izy dia misy ankizy kely be dia be nitangorona ao anatiny ; mitsangana tsisy mipetraka eny amin'ny tabilio any ny ankabeazany zareo fa tsy fantatra hoe inona ilay zavatra hitangoronany ao ?

Holatra maromaro maniry amin'ny tany, fotsifotsy madio be mihitsy ny lokon'ilay holatra dia ilay tany aniriany, tany somary matromatroka ny lokony dia misy vato milahadahatra, misarona anaty zavatra ilay holatra mba hiarovana azy amin'ny masoandro be loatra.

Sambo lehibe anakiray misy anarana hoe : "Salàma Djema" sambo mpitatitr'olona ngamba izy ity ilay mitatitra olona miampita ranomasina ireny.

Ampahan'ny pejin'ny gazety anankiray, misy lohateny iray lehibe avy ay amin'ny ankavia, mivaky hoe tokony olana mahafehy ny andraikiny no, dia tapaka eo ilay soratra.

Olona maromaro, mitsangatsangana angamba zareo ireo, dia mipetraka amina jiafotsy amin'ny tany. Jiafotsy velarina amin'ny tany no ipetrahany dia misakafo ry zareo. Ilay vehivavy anankiroa ato aloha zao mihinana sakafo izy fa ilay zavatra asiany sakafo ohatran'ny saron-karona vita amin'ny zozoro.

Eny an-dàlambe, misy olona betsaka mifanerasera sy misy mpivarotra amoron-dàlana. Misy fiara miantsona amin'ny sisin-dàlana dia ery ampita ahitana trano avo lehibe anankiray misy soratra; dia raha ny famaky an'ilay soratra dia eny Analakely ity toerana ity.

Ampaham-pejy voalohan'ny gazety anankiray, ny tazana eo ampovoany dia sary iray lehibe sy lohateny lehibe no eo amin'ilay sary dia misy fiara anankiroa tratran'ny lozam-pifamoivozana, fitateram-bahoaka ny anankiray dia fiara tsy mataho-dalana ny anankiray.

Raha ny endrik'ity toerana iray ity angamba dia sekoly any ambanivohitra any izy ity ; satria misy trano tazana ohatran'ny endrika sekoly, dia misy saina anankiray nivelatra amina tsato-by, dia misy olona maromaro mivory ao amin'ilay toerana.

Tovolahy mpilatro anankiray manao akanjo fotsy sy manga ny ambony ary pataloha fotsy ranoray. Misy famantaranandro ny tanany havia ary mandeha eo ambony karipetra miloko menamena.

Tovovavy anankiroa maka sary eny amin'ny toerana akaiky ranomasina. Tazana aorianan'izy ireo ny ranomasina anankiray midadasika be. Ny iray amin'ilay tovovavy misy solomaso eo amin'ny lohany.

Ampahana pejin-gazety misy lohateny maromaro sy sary maromaro. Mizara anankitelo ilay izy , eo ampovoany misy lohateny lehibe sy sary lehibe dia ny any amin'ny sisiny anankiroa havia sy havanana misy lohateny kely maromaro sy sary kely maromaro.

Sarin'i Lalatina RAKOTONDRAZAFY miresaka amina olona maromaro mitangorona eo aminy. Manao ankanjo mainty ambony ambany izy dia manao vakana misy lakroa eo amin'ny tendany.

Efitrano fianarana sy famakiam-boky anankiray ; ahitana ankizy maromaro ao anatiny manao aron'akanjo manga, ankizy vavy ny ankamaroany ary misy seza sy latabatra vita amin'ny hazo maromaro ihany koa.

Efitra fianarana iray misy mpianatra maromaro mipetraka ambonin'ny dabilio. Ilay mpianatra avy aty amin'ny faran'ny aoriana indrindra, milalao finday ary eo akaikiny misy tavoahangy kely misy rano ao anatiny.

Ampahan'ny pejy voalohan'ny gazety anankiray no misy tsanganany anankiroa: ny avy aty amin'ny ankavia tsanganana lehibe, misy sary lehibe sy lohateny lehibe; ny avy ato amin'ny ankavanana lohateny kely maromaro sy sary kely maromaro.

Arabe alohan'ny hidirana eny andohan'Analakely, ahitana fiara maromaro ao anaty fitohanana ; ny anankiray tazana eto izao dia fiara fitateram-bahoaka anankiray, izay miloko mavo ary misy tsipika volomboasary ny afovoaniny.

Moron-dranomasina anankiray amin'ny fotoana vao iposahan'ny masoandro na amin'ny fotoana efa hadiva iletika ny masoandro, manonjanonja ny rano eo amin'ilay moron-dramomasina

Boky ho an'ny ankizy anankiray misokatra eo amin'ny pejy faharoa amby roapolo, ahitana sary lehibe anankiray izay mandrakotra ny fivelaran'ny pejy anankiroa. Ao anatin'ny sary dia ahitana ankizy kely anankitelo mijery ragidro maromaro eny ambony hazo.

Eny amoron-dranomasina ahitana lakana fitondran'ny mpanjono anankiray. Eo akaikin'ilay lakana misy tovolahy anankiroa izay hita hoe manamboatra entana avy ao anatin'ilay lakana.

Amin'ny toerana fisakafoanana anankiray ivelan-trano ilay izy. Misy seza sy latabatra maromaro dia misy olona maromaro misakafo ao anatiny ; ny seza amin'ilay izy dia seza tsy misy fiainkinana ary ary ilay latabatra dia vita amin'ny vy sy hazo.

Fasana maromaro eny amin'ny toerana be fasana anankiray, vita amin'ny vato daholo ny fasana tazana ary maro loko ilay izy, ilay karazan'ilay fasana nolokoina tamina loko marevaka sy maro karazana ireny.

Any amin'ny toerana ambanivohitra anankiray, misy andian-dehilahy maromaro milanja vatam-paty, izay mirakotra lamba fotsy. Raha ny fijery ny fiakanjoan'ireo andian-dehilahy ireo, dia mety any amin'ny faritra Fianarantsoa na Ambositra any ho any no misy an'ity tranga ity.

Akanga fotsy anankiray mitsaingotsaingoka hanina eny an-tokotany. Akanga tsy misy soratra izy ity, izany hoe izy ity izany ilay isan'ilay tsy voatonona tao anatin'ilay ohabolana hoe "akanga tsara soratra tsy azo atakalo akoho taman-trano" ?

Rambona trozona iray lehibe mikopaka mivoaka avy any anaty rano. Ilay rambony fotsiny no hita fa ny vatan'ilay trozona tsy hita. DIa ranomasina mangamanga be midadasika be no hita manodidina an'ilay trozona.

Angidina anankiray, azo sary teo ampanidinana. Maitso manga, mavo ny lokon'ilay angidina dia ny elany mikopakopaka fa tsy misy manjavona mihitsy ilay izy satria nahay naka ilay paka sary azy.

Zavoka anankiray mipetraka eo ambony fitetehana hanina vita amin'ny hazo. Mizara roa ilay zavoka dia ilay ilany anankiray mbola misy an'ilay voany ao anatiny. Eo akaikin'ilay zavoka misy antsy vita alin'ny hazo ny tahony.

Ampahan'ny pejy voalohan'ny gazety anankiray. Misy tsanganana anankiroa ilay izy : ny anankiray avy atỳ amin'ny ankavia lehibe, ny anankiray avy atỳ amin'ny ankavanana kely. Misy lohateny kely, sary kely maromaro ilay tsanganana kely ; dia misy lohateny iray lehibe, sary lehibe ilay tsanganana lehibe.

Fitaovam-pianarana sy fitaovana birao maromaro any amin'ny mpivarotra. Raha ny fijery an'ilay izy aloha izany dia mpivarotra ao anaty trano izy io misy fitaovana maromaro tazana toy ny fitsipika, hety, lakôly, sy ny sisa.

Fianakaviana iray any amin'ny toerana fitsangatsanganana. Mipetraka amin'ny tany zareo dia misy tsihy velariny ipetrahany dia miaramisakafo zareo. Mitodika atỳ amin'ilay mpaka sary daholo izy rehetra rehetra.

Ampahan'ny pejy voalohan'ny gazety anankiray misy tsanganana telo ilay izy : ny tsanganana lehibe ndrindra eo afovoany dia kely ny sisiny anankiroa, eo amin'ilany tsanganana lehibe dia misy sary iray lehibe ahitana mpianatry ny Anjerimanontolo nitokona.

Vorona anankitelo miara-manidina no indray tazana. Menamena daholo ny lokon'ilay vorona ary mitovy daholo zareo. Misy anankiray mitondra zavatra ao anaty vavany (mety sakafo angamba izy iny) dia ny karazan'ilay vorona dia ilay antsoina hoe boloky ireny.

Ampahan'ny pejy voalohan'ny gazety anankiray. Ny lohateny lehibe avy eto amin'ny ankavia dia ahitana soratra hoe : Hain-trano nahafatesana olona efatra, ramatoa vao tera-bao sy ny zananny no isan'ireo maty.

Ampahan'ny pejy voalohan'ny gazety anankiray, ilay sary lehibe sy lohateny lehibe dia misy efitrano anankiray fivorin'ny solombavam-bahoaka; ny tsanganana avy eto amin'ny hankavanana dia misy lohateny kely sy sary kely maromaro.

Sary anankiray mipetaka amin'ny rindrina. Fotsifotsy ny tokotanin'ilay sary, sarina voninkazo ilay izy. Voninkazo menamena anankitelo no tazana eo amin'ilay sary. Ny anankiray ngezabe avy aty amin'ny ilany ambany ankavia dia ny anankiroa kelikely avy any amin'ny ilany ambony ankavanana.